Ndaw ci jigeen cu sol mbesañ bu werta ñu ñëw ko daggit ak sip bu fireeku ci suuf mu ngëpp kalp bu xonx soldall yu xonxo daf tekk mu taka ko ci diggi boppo bi.

ay xob yi nekk ci garab xop yi ningi werta lool bant yi chap pu ci banxaas bi defa xonxo xop bi nak garab gi nekk mungi tuddu ñam bi

Tabla yéebaane bu weex am lu xonku ni bind ci bindm ñeexum sep bindi yu konk bindy ñuul binduy weex am benn ndaw ci jigéen so ci nekk bindi nak lu ci gëna fës mooy chipestree G.

Benne màndarga bu werta mu am ci digg bi tene am cuppe ni bindi ci bind yu weex siron am lu weex ni bind ci bind yu werta.

bar buy dem génn làmmañ bi ci biti bar bi nak ñaari kuloor la am amnalu ñuul am lu weex bar bi mu nge génn làmmañ bi

Ay mbooloo yi daje , am ñu nekk ci auto yi taxaw yenn seen bopp ci kaw, ñena ni taxaw ci kaw autoy, ni firi seen loxoy nigi yuuxo.

Ndaw ci jigeen su enu bidongu ndox oddo ser bu ñeexam sëp, am lu bula sol mbu bu su bula di dox ci digante yoon bu sew ci digante ay tool.

Montor bu loxo montor bi nakk bu yangila amna ay per yu si nekk am kuluuru dumu taal mu am benin kuluur bu menne mu tadda wala oor niñ ko tekg ci kaw lu weex.

néegu dalal gan ba am ay toogu yu ñuul am na ñetti toogu yu ñuul am taabal ci digg bi am benn taabal ñu teg ci lamp

mindaw ci jigeen ci sol taybaas bu ñuul sip bu fireeku gëb kalpe bu weex def ci boppam bi tekk jëllaxo mi tekk ci ay poojam ba paradi muuñ ci ganaawam minga am tele am taabal

raaya bu am nyetti kuluur werta nete ak xonxo raaya bi ñyetti kulur la am wërta nete ak ponko

Palate bu weex ni daf ci ay nxobu nana yenak nana bu odanare wala nana ordinaere.

Ndaw ci góor ak ndaw ci jigeen u sol ay cuub yu werta góor gim ngi sol xaftaan dàl yuñu soli lu net jigéen ji sol grambubu mu sooru def tek bu weex ñem ñyaar yépp ñu nge muñ.

ñaaru góur yi joxante loxo enni xaftaan kenn ki soll xaftaan bu singam aktube bu ñuul dal yu ñuu ni nekk ci kanam benn auto bu rëy bopp bu weex ci jannaaw xonko mu ngi épp ay puno ba fees

saggu boot di sagg bu ñuul am ñyaari loxo am fermetir ci diggi ganaw bi am fermetiir ci peggi am kem aki pos

Ay ndawi goor yuy dox ci wàllum kaara ngi réew mi taxaw ci lu yerta sol mbaxa na yu werta ak yere yu werta am lu ñuun ñunu ngepp seeni ngannaay.

Naari ndawi góor, yi liggéey ci wàllum tabax, ki mu ngi sol yere bu am lu yerta, ak lu orance sol lu horanc ce loxee, tubey bu bula, mbaxanamu weex, ci solmb b bu bula, tubey bu ci ngut bukki addall yi ñu, am k taxaw ngëpp menni nateekaay.

ab auto bu weex bu ngande bi yañj weex tall am weer yu nul ci kaw ma ngi am denn mbind ci pegg bi nu def ko ci lu konk mu bind stop

Ay ndongo daara yu jigeen ak yu góor taxaw , ni di tàccu, ni ngëb seen laxo, ni yire , sol yire yu bulo, ni sol dal yu weex dal yu si ngom ak yi ñuul, bu xole seen gannaw, ni am ñaari tubaab yu góor kenn ki maggat lool.

Tabax bu paregul tabaxu daara di etaas am ñetti góor yu taxaw ci peroŋg bi am bërigo ci sen gannaaw.

Ndaw ci jigeen gi lettu ti baale yi meesa ñu raw ko bu pare lemos ko def ka lu menni touj ci kaw meese mees ci sungu ci bukki la ndaw ci dafa xees am lum rëdd ci baatambi solmb bu bula.

Màngo bu ñoor xom bu refet ñu teglante ko wala ñu juur ko benn palaas màngo ji nag amna yu nate mooy bu ñor xom ami xawa am yu werte amna ñoru xoom xom.

Ay ñyax wala ay ganchax yu werta rafetlool moy gancaxi rafetal dakuwaay mu am tuntur mu fos tarafet nekk ci kulóoru ñeexam sëb.

Saa bu ndox, bu nekk ci butel, bi daka yaraax amot kuloor, waaye kubeer bi mungi menne kubeer kulooru sunk ci bukk, butel bi ñum ko ngëpp, mu am ay bind yu weex, ak rug yi ñuul.

Màndarga bu xonxu wër am rëdd bu wèèx bu dugu ci biir rëdd bi lu melni dafa am ñaari cet ci suufam mugii am bindé yu ñuul ñu bindé ci Money Gram.

tabala yi baane bu am kolóor bu weerta ci pegg yi am koloor bu weex nu bind ci bind yu weex bind yi di wax ne welkom cu gambiyek ci ganawam mu ngay wone asaman cu bula bula bu ñyor tarafet

Palaatu caakrinak soowu ak xarawla, nu boole ko, palaat bi nim ko tekk, def jaakri bi ci biir palaat bi.

Ay ndawu góore yu taxaw solu seeni yire liggéeyi kaay ñi ningi liggéey ci wàllum kaarange réew me sol lu bula mubu bu bula tubaye bu bula bula bu ñorxom ak mbaxana yu ñuul sol dalle yu ñuul kawas yu weex ngëpp seeni ngannaañ.

Pakket tu per wala garab, pakket bi am na kuloor bu bullo bu nyor ak bulo bu nyorrut, am na orans, am na binda yu weex, am na binda yu nyuul, binda boor bi, dafa weex, nyu binda si begga sal woo.

Ndaw ci tekk mësinu bindukaay ak waxukaay ci taabal ji jël loxoom bi tekki kawam ne nikuy bind wala bi seet dera tekk kaas buñ tekk ci palaat di kaasu naanukaay wu tang ci mësin bi nyung ci bindi google.

Raaya bu am nyetti kuloor amna nete werta ak konko raaya bi nyatti kuloor lu am nete werta ak xonko.

Buteelu laskoleñ wala buteelu xeñal neeg ndaw ci ngëp ko buteel bi nak mu ngi fuur ci ronn mu ngi ame ndox menni dafa orange ci taabal bi ñum ci tekk kartoŋg ak waxukaay.

Fataaya buñ toggu bam paré ñu def ko ci palat tek ko ci fu wèèx. Fataaya bi nak rafet na mu ngi ameh kolor sun'ngufi ci bukki.

Ay auto yu taxaw, ci kanam tabaxu etas, auto yi am na bu weex, am na ñaar yu duomi taal yu bokkut, am yu ñuul, am bu wertax, bo coole mën ci kanam etas bi, etas bi am na bind ci kaw, nu pentur ka pentur bu weex.

teere nasaraan buy wax ci wàllum diine di diine cristiene teere bi am na kuloor bu weex ci kaw ni bind ci bind yu weex am beneen klor u bind ci kaw bkuloor bu ñuul le gëna fos ci teere bi mon naan di bukk af jeesus

Pañe marse bu neteh am loxo yu bula pañw bi ñung ko tèg noon deful dara ci ganawam ñi ngi ëmbu ay bóól teko ci benna xandi am wasu toggukaay ci ganaw ñi ñgi teg ci kuberr ak cunnuwar.

Buteel bu def garab bu ndox buteel bi dafa yaraax bo xoole ya ngi gis ndox mi. Mu am cubeer bu bula buteel bi nak ndox mi day menni day faj li gëna fës ci bind yi mooy protozan.

Kër guñ tabax etas, pentur ko pentur cëngu ci bukki, but far ak bu oyef, ci kanam amna garab koko, am na jem patu lamp, am buntu kër bu am lu weex, ak lu sungu ci bukki.

Palaasu lekkukaay ni ngit rangsale ay taabal aki togg ci seeni boor, togg yi am nayu weex , am yu ñuul rax ltung ci bukki , tabax gi niñ ko r pintur gu weex def benn gañ jax guy refetal ci koñ bi.

Benne pompu pur nandal garab, wala pur pengu nit, mingi weex am binde yu ñuul, mu am lu ñuul si biir, am cat, dankay baas wala pus.

Peel bu weñ peel, peel bi nak mu ngi gina taxë suuf wala simaa ñu wéet ko ci tabax buñ pentur, penturi sunguf si bukki.

Buntu kerr, cii birr bohr horleh nga giss nehggi njahh yii, teh buntu kerr gui njung kor mireh aiiy bantue, lakue kor, mu am njahh cii benah borre bii, njahh yu wohww.

Ay ndawi gór yu taxaw ngëp ay bagaas wala tekko ci lu melni ay puss puss, ngi sol lu wèèx tubay budoon bëgga sun'ngufi bukki ni sol mbubu yu ñuul ñeneni sol yu ñexam sëb nu bindi sèèn kanam welcome to The Gambia.

Keyetu xibaar bu weex ni bindi ci bindi yu xonko di wone ay nataali góor ak jigéen natal bi ci gëna fos mooy góur gu sol mbaxana ak xaftaan bu weex di muuñ nu bind ci booram bindi yu xonko yu rëy mëne baro open to dialogue overtree years.

Palaasu jàngukaay bi gëna mag ci gàmbiya, palaas bi mu nga ba faraba , nim ko def etas pentur ku penturyu mbokk ak orans , bu xoole di nga gis ñax yi rafatal dëkkuwaay ci digg bi, am ay yoon.

Palaas bi yaatu, wër ko melni, di waaye dan fi texaw mu am koloor bu xonxu, weex, bula, weex, werta muy raaya Gàmbi, ci digg bi ñax mu werta, la palaas bi di palaasu jongante bu tàggat yaram.

Palaas bu taataan, ci ërutaw, ndox mi ta ci yoonl, ni ñangi jaar ci bénnu boor, ay xalé di romb, ñi ay góor, ñeni ñi, ay jigéen.

Ay màndarga ak bindi màndarga yun bindi ci xonxu ,bula ak werta bindi ci suufam bindi bu ñuul bu ndaw am raaya Gambi li gëna fas si lim bindi moy extreme tv.

Ay palaat tu lekk yuñ tek ci taabal ak kaasu naan yu sedd, palaat yu nak amna salaat, amna lu melni ganaar, am mburu muñd dugal yàppu ci ronam jam ko bant

Jigéen ju toog ci toogu yuñ teg lante 1bi xonko 1 bi nyekam sub mu sol robb bu am ay kuloor bu horan bu bulo mu ngi jàakarloo ak lal buñ lal darab bu weex mu meni ki ki nekk ci opitaal.